Umpikitsha otshengisa abezempilakahle abahlomileyo bezivikela, bevikela lomkhuhlane omemethekayo, umkhuhlane ozingozi.

Abezempilakahle ababili abagqokileyo ngokohlonzi behlolisisa ngemtshina yokuhlola ukutshisa komzimba ebantwini abaphathekileyo.

Imitshina etshengisa ukugeza kwabantu, lokuqakatheka kokugeza kwezandla ukuze abantu sihlale sihlanzekile izikhathi zonke.

Abantu abalixuku abahleziyo besemzileni. Bemelele ukungena endaweni zokwelatshelwa balixuku bayaxoxisana bayasizana.

Abantwana bethatha amanzi ezibhoraneni bebanengi lezigubhu zabo zokuthwalela, kutshengisa bayakotshoza belixuku bethwala amanzi.

Abantwana abalixuku abamileyo abaphakathi kwenkotha abakhangeleka bengaphathekanga kuhle ngezengqondo langezempilakahle.

Abafundi besezifundweni zabo zokucubungula lokuhlolisisa kabanzi, imikhuhlane lokunengi nengi okuhlupha umphakathi, abafundi bekolitshini eliphakemeyo.

Umongikazi elungiselela ukwelapha esibhedlela kutshengisa ngemuva kulomama osepikitsheni ozithweleyo.

Abantwana abancane labadala laboMongikazi betshengisa umkhankaso wezempilakahle phambi kwesibhedlela.

Isisebenzi esibhedlela sifuqa inqola yezigulane phakathi kwesibhedlela.

Isibhedlela esihle esibukekayo, esihlanzekileyo esitshengisa indlela, umkhandlo lapha abantu abahamba khona.

Udokotela lomongikazi bephethe umntwana ophathekileyo emzimbeni, bemhlosisa kabanzi langomtshina wokulalela inhliziyo ukuthi umntwana uphilile.

Isigulane esilalisiweyo esibhedlela, esihlolwayo ngabo dokotela.

Impikitsha ezimbili ezitshengisa izinso ezitshiyeneyo. Eyinye inso ngelungileyo, eyinye inso ngesidlikizekile ngomkhuhlane.

Omongikazi bahlolisisa abantu abaphathekileyo ngendaba yokugula imikhuhlane yengqondo lokungazwisiseki.

Indawo yokuhlolela lokwelaphela abaphathekileyo emzimbeni etshengisa umbheda lapho okulaliswa khona umuntu ohlolwayo lamakhabothi lapho okugcinelwa khona imithi lemtshina yokuhlola.

Abezempilakahle ababili besemsebenzini endaweni yokuhlolisisa lokucubungulisisa kabanzi imkhuhlane lokuhlupha abantu empilweni.

Umongikazi ababili, lomama ophethe umntwana okutshengisa omongikazi bethontisela umntwana umuthi emlonyeni emkhankasweni wokwelapha abantwana.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela, ukwelapha lokusiza abaphathekileyo emzimbeni ezibhedlela.

Imithi lemtshina esetshenziswa esibhedlela yokuhlolisisa kabanzi abantu abaphathekileyo emzimbeni lokucubungula kabanzi abantu abangezwa kuhle.

Isigxingi esisetshenziswayo ukugcina igazi elizahlolisiswa ngama dokotela emakiliniki abo ukuze babonisise ukuhlupha umuntu okuhamba egazini lakhe.

Imitshina esezibhedlela lebhokisi elokwelapha ele first aid kit, elisiza esikhathini ezobunzima nxa sokulumuntu ofunusizo masinyane.

Izikhali ezisetshenziswayo esibhedlela, ukwelapha lokukhipha amazinyo emuntwini.

Imitshina yezibhedlela eyokwelapha yokuhlolisisa okwezempilakahle yokucubungula kabanzi abantu abaphathekileyo emzimbeni.

Indawo elungisiweyo ekaHulumende, elungiselelwe ukugcina abantu abangezwa kuhle, abaphathekileyo engqondweni ezigabeni, ngezigaba ngezigaba ezitshiyeneyo ngokugula kwabo.

Abaqeqetshi abezempilakahle lokuhlolisiswa lokuhlola kwabagulayo abakahlekelwa yingqondo.

Igusu eliluhlaza, elilotshani obuluhlaza lezihlahla. Okulebhakane okutshengisa okukhombisa indlela yokuya esibhedlela.

Abantwana abancane abasizwayo ,abaphiwa ukudla ukuze umzimba wabo utshwaphuluke ezibhedlela lasezikolo.

Umntwana omncane olempilakahle enhle odlalayo ezemidlalo esikolweni ophumelelayo.

Udokotela esibhedlela elungisa umtshina wokwelapha izigulane. Umtshina wokuhlolisisa kabanzi izigulane eziphathekileyo.

Esibhedlela udokotela ocubungulayo ezemithi yempilakahle ehlolisisa okusebenzayo.

Umongikazi ohleziyo esibhedlela obhalayo imithi esanda kungena oyibhala emagwalweni ukuze ihlale ibhaliwe ukuthi imingaki, isebenzani.

Ukuhlolisisisa lokukhangelisisa okuphakemeyo okobungcitshi bokudingisisa kabanzi imkhuhlane, lokuhluphayo lokukhathazayo abantu abaphathekileyo emzimbeni yabo.

Ikhabothi epakitshileyo imithi yezempilakahle ezitolo zempilakahle ezisiza abantu.

Umnyango ovuliweyo owesibhedlela omhlophe otshengisa ujekwe ngelitshe ukuthi ungavaleki obukisa ukuthi abantu bakhululekile ukungena.

Ibhakane elitshengisa elikhombisa indawo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha.

Abantu abayinqumbi ababutheneyo emkhankasweni kwezempilakahle lokuphila kahle kwabantu ezabelweni lasezigabeni.

Omama abathathu abagqoke, ababili bagqoke izikipa ezibomvu omunye ugqoke isikipa esimhlophe abatshengisa umkhankaso wezempilakahle zabomama.

Umama uhlezi esitulweni esidla, ngapha uxoxa lomunye umama.

Ijekiseni etshengisa ukuvikela lokugcinisisa kwabomama ngendaba ezokuzithwala lezokuphila kahle emacansini.

Abantwana ababili umfana lenkazana besezifundweni zabo esikolweni betshengisana ngokuphathelane lempilakahle yabo.

Udokotela uhlola ingane encane ngomtshina wokuhlolisisa ukubona lokubonisisa kwabantwana emehlweni.

Isigulani esihlolisisa umkhuhlane weBp ngomtshina owezempilakahle ohlola iBP.

Imithi yesintu yezempilakahle ehlanyelweyo egangeni ,emelele ukusebenziswa ukwelapha abaphathekileyo emzimbeni.

Amahlamvu ezihlahla lotshani obutshengisa amahlamvu ayimithi yokwelapha esintwini.

Amahlamvu engumuthi wesintu owelaphayo owelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ebantwini abaphathekileyo emzimbeni.

Imithi yezibhedlela emnengi eyimihlobo etshiyatshiyeneyo, eyelapha izifo ezitshiyatshiyeneyo ezinengi etshengisa ngemhlobo emnengi etshiyeneyo.

Imithi umuthi wesintu oluhlaza ongamahlamvu. Owokusiza impilakahle zabantu. Ohlanyelwe egangeni.

Ishlahla esilamahlamvu esitshengisa ukwelapha kwezempilakahle ngokwesintwini.

Isobho ehlanganiswe lezihlahla zemithi ezokwelapha abantu abagulayo ezisiza empilweni.